Ibhakani elisendaweni elezihlahla lotshani obukuhlaza elitshengisa ukuthi lapha kulendawo yezemtholampilo yezempilakahle likhona likhombisa ukuthi nxa uqonda endaweni ethile ebhalwe CARAES uqonda ngaphi kwakhona

Abafundi abagqoke amajazi amhlophe okukhanya ukuthi bafundela okwezempilakahle bahlezi bebonke lapha endaweni yokufundela bavala amakhala okutshengisa ukuthi kulomkhuhlane thile abazivikela kiwo. Bagqoke impahla ezitshiyeneyo nje.

Umfanekiso womntwana odlala ukuba ngudokotela lapho oktshenisa khona ukuthi iRwanda Allied Health Professional Council iyenza njani izinto zayo , ama benefits akhona lokuthi bakhangela njani ukuthi abagulayo behlale kuhle

Emtholampilo lapho okulomama ohanjiswa nge wheelchair oncediswa ngomunye wezempilakahle lomuntu ohamba laye abagqkoke okuyisibhakabhaka bathandela lamalembu abatshengisa ukuthi bancedisana lalowu ogulayo.

Abantu abaphandle komtholampilo, kukhanya kulesisebenzi semtholampilo. Omama abakhanya bephuma emtholampilo bethwele izinto ezitshiyetshiyeneyo behamba ngendlela eyodwa

Emtholampilo lapho esibona owezempikahle ekhangela umama amehlo emkhangela ukuthi amehlo akhe anjani ,uvule ilihlo lowo ogqoke ingwane eluhlaza nguye okhangelwa amehlo omunye esebenzisa umtshina wokukhangela amehlo.

Izisebenzi zemtholampilo ezikhangele ngokwangaphakathi kwesisu omunye uquthile ugqoke okulombala oluhlaza abanye bamile, esandleni sokunxele kusukela esandleni sokunxele bagqoke okutshiyeneyo omunye ugqoke okuluhlaza omunye okuyi purple omunye okuyisibhakabhaka

Umfanekiso womongikazi lodokotela bekhanya besendaweni lapho abakhangele khona abagulayo besebenza gadalala begqoke izigqoko ezimhlophe lowu ohlola omunye ekhanya egqoke okuyisibhakabhaka wavala lamakhala akhe ukuthi uyazivikela kumkhuhlane othile.

Lapha kusendlini okutholakala imitshina okutholakala khona imitshina esetshenziswa ngabe ze science ukukhangela izinto ezitshiyeneyo lapha abahlola khona lapha abakhangela khona abatester khona ama imikhuhlane etshiyetshiyeneyo

Imitshina etshiyetshiyeneyo ezempilakahle, omunye ngulo otshengisa izinto ezincuncuncu zikhanya zizinkulu, kube sokusiba ngeziphathelo ezingaba ngezegazi ezilezivalo ezilembala etshiyeneyo.

Ibhokisi lamaphilizi, amaphilizi lawa abhalwe 20mg ngephilisi elilodwa, kukhanya ayancedisa nxa umuntu ephathekile esizwa ibuhlungu emzimbeni. Abhaliwe ukuthi mangaki phandle.

Ibhokisi lomuthi. Umuthi wendwebundwebu , okhanya ukuthi uyamisa ukuthwebuza komuntu, ngumuthi ongasetshenziswa ngumuntu olunywayo ukuze kuphele lokhu kulunywa kwakhe.

Umuthi olamandla kakhulu ekulwiseni umkhuhlane wetshukela ubhaliwe ukuthi wenze ngezihlahla zeganga ulamavithamini lamaminerali. Ubhaliwe ukuthi uyaqinisa umzimba walowo obulawa yitshukela.

Indawo ezempilakahle labo abakhangela ngabagula okwengqondo abantu bakhanya behlezi belalele okuthile njalo bakhanya belalele umuntu okhulumayo kulemifanekiso engemva kwabo ekhanya ebafundisa izinto ezinenginengi njalo bakhanya belalele okuzwayo.

Abantu ababili owesifazana okhanya kunguye owezempikahle bagqoke okumhlophe phezulu lowo ogqoke ijazi elimhlophe wavala amakhala kukhanya nguye osebenza kwezempilakahle kukhanya lapha uyamkhangela ukuthi inhliziyo yakhe itshaya okungakanani.

Umfanekiso womuntu ohleziyo emhlanganweni thizeni, obhalwe ijazi lakhe emuva ukuthi abantu kabahlolwe igciwane le HIV, bengatholakala belalo behlale benatha imithi yabo njalonje bevikelekile.

Abantu ababutheneyo kukhanya bayafundiswa ngezempilakahle umfana omi phambi kwabo nguye obafundisayo abadala bahleziyo bakhanya balalele lokhu abaphathele khona okwezempilakahle .

Omama labobaba abazivocavoca ngaphandle. Ukuzivocavoca uyinto eqakathekileyo, ukuthi umuntu aphile kahle, atshise amafutha emzimbeni, aphille imphilo enhle. Kuyavikela imikhuhlane enjengabo tshukela.

Owezempilakahle okhanya ehlaba omunye lapha injection, kukhanya umthatha igazi ukuze lihlolwe basemthola mpilo kuyancediswana lapha ngezempilakahle.

Owezempikahle olekhomputha phambi kwakhe lamabhuku ogqoke okuyisibhakabhaka ukhanya ungumuntu wezempilakahle njalo ezempilakahle eziphathalane lezemidlalo.

Amagabha emithi yesintu atshengisiweyo lapha atshiyeneyo ayenziwa ngecena, icena eliyisihlahlakazana esitholakala e Africa esisetshenziswayo ukwenza imithi etshiyeneyo. Kusemagabheni lapha sekwewe kwaba yimithi etshiyeneyo.

Umuthi wesintu owokwenza itiye oyenziwa yi Aloe blossom, I Aloe blossom leyo kuyabe kulicena umuthi wakhona uyenziwa ngecena. Icena yisihlahla esitholakalayo emagangeni ngakho ngumuthi wesintu lowo owokwenza itiye .

Igabha elilezixhubho ezimbili phakathi besekusiba lethutu pesti eyeko kilina eyekokwesha eyokugezisa amazinyo eceleni lapha ebhalwe forever Bright.

igabha lomuthi wokugeza inwele ele jojoba elenzwe ngechena umuthi ubhaliwe phandle ukuthi wenziwe ngechena wenziwa yijojoba umuthi wokugeza inwele ekhanda

Isihlahla lesi, isihlahla esingasetshenziswa ukuba ngumuthi wesintu. Siluhlaza sikhanya sifakwe lapha ukuthi singaba ngumuthi wesintu singasetshenziswa ukwelapha imikhuhlane ethile etshiyetshiyeneyo.